Paɣasara n chɛni palli zuɣu ka zaŋ chinchina so bi nyori ni ka yɛ nyingokoriti ka ʒi binyɛra ka loori nim bɛ bi nyanga ka yiya bɛ bi nyaanga

Dabi n ʒi tahibihi n duri taabɔ ŋun bɛ tooni maa yɛ liiga nuɣuso bɔbi tankpaɣu ka ŋun paya maa yɛ liiga piɛlli

Niriba n zaya ka polinga za bɛ sani ka so za o sani ka ye liiga ʒee ka loori nima be bɛ nyaanga ka yili biɛni.

Paɣaba n wari wahi ka yɛ nyigokoriti ka so chinchina bi nyoɣini ka tia ʒɛ bi nyaanga ka jiŋli ʒɛ bi nyaanŋa ka peenti zaɣ bvakaili

Paɣasara ayi n ʒɛ shitoɣu dundoli ni ka yɛ liiga nuɣso ni zipili sabinli ka yino maa yɛ liiga sabinli zipili sabinli ka bi so chinchina ka mongu bɛ tahali ni leemu kodu Alaafee ni wotamilo